itemite muro kayinseenni sagalimmate kalitannonkekki muronni muro kaalitannonkekkitinafa hedhowe ikkiro tini kainni tini muro sagalimmate kaa'litannonke ine hendeemmoti sagale loosi'ne inteemmo murooti

wolu rumushshose inteemmo sagale dhineemmoti qeyisi're rumushshose hinteemmo hattoonni darchosenna darchosenna dammattese aguurre rumushshose inteemmo sagaleeo

kunni garinni loosi'ranno manni kunni lamunku garinni iyltt ooso loosire kaeentinni xa loosi'ranno xa loyalchu adhatennenna seeda yanna loosire kaeenti wodhate lamunku garinni asi'ranno yaate

ala ce e hee'ranno manni saadasinni addi addi koro afi'ranno lawishshaho saadasinni afi'ranno korooti ineemuti mitte afi'rino saada hire kaeentinni woxeho soorira dandaanno

kaaquullu roso hanaaffanno wete dargaankonni yiittoonni hadhannoro iittoonni ikkitannuro yiittoonni haroomsitannoro yiittoonni rosiinsa daafira uurdannuro yiittoonni rosiinsa refoltannuro iittoonni rosiinsa daafira heaafuurtannoro afa asiissannonsa dargno

konne annimmate la'nemmukkiaanna annimmtnni garremmukkia ikkiro lowo qarri assineemmuri mireero loonseemmuri mireero eeranno daafira baalunku annimmatenni la'ne loosa

kaaquullu kuni akkiicho mare rosonsa adhanni rosiinsa daafira danchu garinni rosiinsira uurre kaeentinni roso adhanni rosu daafira uurre hee'rannowa kaaquullu rosi mineeti yine ga'neentinni qaaquulle uwoshshinanni

qoleno wole sagalete gaamo sindete yineemmo sinde murote giddo kainkera kaanseenna fultannota ikkite isenni loonsannihu daabbo isenni loonsan

kunne qaaquulle rosiissanno rosiisano qaaquullee uffanni qaaquulle roffannowa ikkikkinni qaaquulleu hasiisanno coye aanna qaaquullu daafira qaaquullinsa qaakuullee ayirrisse kaeentinni qaaquulle rosiisa

ayi maanchino tenne sagalete muro kaashsho lendeemma ikkiro sagalennihu sagalete baatooshshi lowo geeshsha ajanni daanno daafira konne baatooshshi ajishate ajano shiimano yinummokkinni sagale loosanna gsaglete baatooshshe qannasa asi

kainni addi addire seeda yanna wo lamunna sasu diri gidensoonni illaare loosinannirino hattoonni loosinsa garinni loosidhe ka'eentinni gumaamma ikkite afantanno reeti

gobbankera noohu mannu roore anga tennemurotenni sagale kitteessi'rannowa ikkiro tinne muro baalunku manni kaansummaa ikkiro tini sagalennihu baaxooshshu gottiinohu heeshiyaa nogera dandaanno

okkuri saada dubboho heedhanno daafira mannu ledo lowo baarigaara ikkite mannunni xaaddukkinni addi addi wa eeratenni lowo geeshsha mannunni ledo diina ikkite heedhannoreeti yaate

kunni daafira kunni rosimine rosannori rosaano baalanti rosiisaano ayiresse rosiisaano yitunsata ikkite rosiisaanote uroonni higge ka'eentinni rosiisaanote yanna a noonsa

rosoo qixxaawe rosatenna addi addi rosunni dagganno hegenno gamba asi'rate baalunku qeechi rosisira qixxaawe fulanna rososi garunni harwinsa lowo geeshsha qeecha silla anno

kunni daafira aye manchino tenne murote sagale horonsi'ranni heerannowa ikki geeshsha murote darga uune ka'neentinni muro asiissanno sagalimmate asiissanno muro lende kayesanna lende shiqisha hasiissanno

kunni daafira tinni saada kunni garinni tsase darga maala ittannore muro ittannorenna muronna maala itxannore yine ka'neentinni sase qaraawa qara darga beenkeemmo yaate

muro sagalete baalante sagale gaamunni rohoorte muro rooriidi sagale gideestannonketa ikkitino daafira aye manchino batikkinni tennee sagalete gaamu qoronsi're kaeentinni muro kayasanna biifisa asiisse

kunni daafirattini dubbu saada mitte gobbara jirosenn mitte gobbara eose mitte gobbara jirose ikkite kaeentinni heedhanno ikkinna mulla sammi yite diheedhanno saadaati

hayixe la'neemmo woyete skyansinkunni sayikki aganira moole e ba anno mooleenna haa'ne ka'neentinni ganne sagalete ragi'ra ko'linanni kudino sagalete lowo kaa'lo aanoonna lowo keeshsha kaal'an

labishshu gidera dennicha la'numma ikkiro lamunna sasu agane giddo dumbe ka'yeentinni wirro muleenni umme hoolle gumma adhineemmo isino yaillicha loosooti

xaphoommu rosi mineeti inamihu mannu baalunku roso asi'riya ikkiro hasiisannosi garinni rosatenna hasiisannosi doogo oronsire kaeentinni addi addi roso akirate fajjinoonnihu

ilamate barra borreessinanni mereesha yineemmohuyiti mittu manchi ilami gara hiittoonni ilamiro mama ilamiro mayyanna ilamiro borreessine mandanni doogooti yaati

Ilamate barra borreessinanihu addi addi garinni addi addi darga eweli tene yannara ilamino yaateni eweli konne konne garini ilamino yinanni worre borreessinanni borroti.

tenne ilamate barra borreessinanni woyite addi addi doogonni qixxeessinenna injeessine injaanno gariinni assine borreessinanni doogooti yaate

ilamate hasiisanno yannanna ilamate hasiisanno barra anfoonni garinni mayyanna ilamironna hiitte ikkito giddo hiitte yanna giddo ilamiro garunninna danunni borreessine worranni garaati

hayimmanchino konne ilamate barra garunninna danunni amadanna borreessa lowo geeshsha kaa'litannota ikkitino daafira mannu baalunku konne ilimate barra garunni borreessa

addi addi borronni borreessine amandanniya tenne doogo garinni amandoonnih ilamate borro barre lowo geeshsha kaa'lannohonna lowo geeshsha irkisanno barraati.

ilamate borro borreessinannihu addi addi garinni shikkino borro afinokki manni afanno gideassine injeessinenna woyyeessine borreessinanni borrootinna qinaanno garinni uurati

konne ilamate barra borresinanni woyiite addi addi yannara ilamino manna mayanna ilamiro ilamanna ayi afiro hikuu gari ilamironna ilami woyiite hasiisanno garinninna danunni boreesine worate